duu puuni nachin tiɛri ka kuɣusi ʒɛ duu maa ni kuɣusi maa kama nyɛla tampilim ka dufɛya pa kuɣusi maa zuɣu dufɛya maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka teebuli ʒɛ tooni ka gilaas nim tamya ka binyahari gba pa teebuli maa zuɣu ka fulaawaasi nim bɛ duu maa ni dikpuna maa nyɛla zaɣ piɛla

Salo n-laɣim be palli zuɣu paɣiba ni dabba ka paɣa so nyaɣila baaji sabinli ka ye liiga piɛlli ka mali zabiri ka so mi so jinjam nuɣuso ka nyaɣi baaji ka mali zabiri ka shɛba ye liiga piɛla ka so jinjam sabila ka nyaɣi baajinima ka yili waɣila be dini ka tihi gba be nimaani.

Duu puuni nachintɛri kuɣisi maa zuɣu nyɛla zaɣ' ʒɛhi ka teebuli za sunsuuni ka binyɛra tam teebuli maa zuɣu ka TV tabi dukpuni ka filaawasi beni ka dukpuna maa zaɣ' piɛlapiɛla ka TV maa zuɣusaa ka binyɛra tamya

Niriba n ʒi ashipti ni ka so ʒi kuɣu zuɣu ka ye liiga piɛlli ka gbibi fooni karili ni takara ka so mi ye liiga piɛlli ka so chinchini ka bobi bobiga ka di gabi zaɣa sabla dinni ka so za zuɣusaa ka ye liiga vakahagu ka di boogi zaɣa piɛla n gabi dinni ka o nuu pa teebuli maa zuɣu.

Bɛ dirɔɔyila niriba pa dikpuni zuɣu dabba ni paɣaba ka dabba maa so bin piɛla ka paɣaba maa mi yɛ liiga wɔɣila ka daa bɛ zabiri pa bɛ nyaanga ka wuɣu bɛ nuhi zuɣusaa ka dabba maa shɛbi gbubi adaka ka bɛ sabi bin sabila pa dikpuni maa zuɣu.

niriba m-be salima gbibu shee ka so be tooni ka gbubi pain ni bayaɣiti ka ye liiga dozim ka so za o luɣili ni ka ye liiga tankpaɣu ka pili zipiligu ka gbubi pain ni bayaɣiti ka niriba be ni maani ka za nyaaŋa

Salo n laɣim n za jiŋli gbini ka jiŋli maa dikpini niŋ zaɣa dozim laasabu ka lora sabla be di tooni ka salo shɛba mi be jiŋli maa tooni zuɣu saa ka so be tooni ka ye liiga ʒee waɣiwaɣila ka pili zipiligu ka so mi pili zipil zaɣa nuɣuso ka so mi gbibi anfooni kamara nima ka ye liiga ʒee.

salo n ku laɣam ʒiya bi zaa nyɛla paɣaba ka so yiɣisi ʒɛya ka yɛ liiga ʒiɛ ka niraba anahi ʒi tiŋa ka pool nim ʒɛ bi loɣani ka tihi gba bɛ bi myaanga

Gbampiɛla n za kaaba gbini bɛ cheni mi ka sheba gobi chinchini piɛla ka sheba mee ye liiga sabla ka so gbibi katawiya m be tooni ka so mee ye liiga sabinli ka gbibi baaji ʒee o tooni.

Salo n laɣim za poloni ka yili karili zaɣa piɛlli za nimaani ka niriba ayi tabi bɛ shee so nyɛla paɣa ka mali zabri ka so jinjiɛm piɛlli ka so mee za o tooni ka ye liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli ka so jinjiɛm sabinli ka paɣa gba za o tooni ka nyaɣi baaji sabinli ka mali zab'ʒehi ka tabi o shee ka ye liiga sabinli.

zama ni n bɔŋɔ shab biɛla loori ni ka so yisi ʒɛya ka gbubi daangbɛ ʒiɛ ka wuhi o nuhi zuɣusaa ka yɛ liiga boɣa waɣala ka yɛ kootu pa dizuɣu ka so mii ʒɛ o luɣuli ni ka yɛ liiga piɛlli ka yɛ kootu sabinli n pa dizuɣu ka kpa ninkpari sabinli

Salo n laɣim za kuli noli ka yili karili zaɣa piɛlli za nimaani ka ŋarima biɛni ŋarima maa sheŋa nyɛla zaɣa vakahali ka so za kuliga maa noli ka ye liiga ʒee ka nyaɣi baaji sabinli ka so jinjiɛm ŋmaa ka so mee zaya ka n ye liiga dozim ka so chinchini piɛlli ka tabi o shee ka so mee ye liiga nuɣuso.

zama n laɣam ʒiya ka teebuli ʒɛ bi tooni ka labtop nim gba paya ka buku nim gba pa teebuli maa zuɣu paɣaba ni dabba ka bi zaŋ Anfooni kamɛra nima kpa bi nina ni n lihiri taba ka so ʒiya ka yɛ liiga ʒiɛ o ʒila sunsuuni ka paɣa ʒi o luɣuli ni ka yɛ liiga boɣa waɣala ka mali zabiri

Niriba n zaya paɣaba ni dobba ka niriba anahi ʒi tiŋa niriba ayi nyɛla gbampiɛla ka niriba ayi nyɛ gbansabla ka so za bɛ sunsuuni ka ye liiga dozim ka di boo zaɣa nuɣuso n gabi dinni.